Fee yoone tali la aye motou nuge daw muge am pott bufa tahaw aye neet nufa tabax amna aye motou yu pagou fofunonu muge am aye tabla.

Lii cheni bagla si bagbi lenko deff bu netteh la mungi tegu si kaw Dara bu wekh.

Furne mufe tegu muge tegu se bore marage be sujerr mugfa tegu ak chunwar ak sewo bu weex mugfa tegu ak benen sujerr muge tegu se kaw sewo be.

Fi geeg la ay toguh nyung fa tegu. Ay nit nyung fa teda, mu am ay corget ci kaw lu weex ak bu baxa ak ay koket nyung fa.

Fi geegla am nu neka di napa jeen ayi gaal nufah neka ak ayi bidoon.

li moto ligeyekaila moi xar soufe ci bou xonxula mu am lu nete am lu wex

Li xibaar la mugui am jeerum narri nit, mu am ayi bindah yu nool ak ayibindah yu weert.

Lii jigeen la, mu ngi taxaw, tiyee ndiggam bi, mu ngi sol mbesenge but sokolaa, sol mbuba bi weex si ron, takka musooru, mu sol dallë but nette, defar kanamam, mu ngi taxaw si boori neeg, bunta bi bunta bi chokolaa la. Maraaj bi ñung ko def lu xonxu.

Le xibaar la mingi am jirom neti nit mingi am fo ayi bind nuul bind yu weex bind yu xongo ak bind yu yollet.

Li jahbere la neti nu tehgo olit bi lo sokola la ci birr lo weex la daga koy bahal bala ga koy lek.

Fi lékke kay la ay tóógu ñing fa tóóg, tóógu bu bula mu am ngegenai, ngegenai bu am lu netteh ak xonxu mu am tabull, tabull bu sokola mu am tóógu yu nèkka ci ganaw yu xonxu, mu am upè kay bu aaju ci kaw bu wèèx.

Ay haley nyo fi toog, nyenen nungi foyeh. Benen haley ba ngi toog mu nge jàngg. Mungi sol mbuba bu honku mu am lu weeh mungi toog chi ron baas.

Fii ay liggeeykati ngur nyu fi toog, nyingi nyaan, gayi nyingi sol ay yire yu bula, mu am lu sokola, mbaxana bu nyuul, ak lu nyu takk si ndigg bi bu nyuul.

Fu ay tabul nyo fa tegu ak ay togu tabul bi cxocola la mongi am lu nete ak lu welet togu bi tamit bu chocola la.

Lii koket la, jigeen na koy sol, jigeen yi li lenj de sol nyi gaagar-gaagar, bu xonxu la, bu am lu nete si digge, bu am lu weex si kaw, mungi teggu si suuf.

Fii ay toogu ñoo fi teggu, toogu yu sokolaa, ak taabul bu weex, ak ñarri toogu yu weex yu teklaante, mobayil muñ fa, ak séétu, séétu bu weex,"motto" muñ si ganaaw, bu ñuul, ak ay kér, ay nit tam ñung fa toog

Ñii ay nappa kat i jëën lañ, ñu ngi tiye jën, kenen ki mu ngi sol lu xoñxu, tubooy bu sokolaa, mbaxana bu ñuul, góor baa ngi sol mbuba bu "violer", tubooy bu ñuul ak mbaxana, bu ñuul, ay gaal ñu ngi toopu ci ganaawam, ak kér, ak ñaari, nit ñu ngi toog si suuf,

Fi napèkaay jën la, ay nit nyo nekka Di napu jën, guy nu ngè tè napèkaay bi, amna nu nekka chi biir gal bi. Gal bi warèl la. Picha mungè nëw chi kaw.

Fi naani Kay la, maanam, bu xonxu mung fa, bu netteh mung fa, bu yolet mung fa ak bu wèèx. Ñaari nit ñungi taxaw ci ganaw fof noon.

Li lam la, lammi jigeen. Jigeen nako sol , ci loxo len ko def mungi tekku ci kaw dara bu weex , bu nete la.

Fi ay jigèen nafi toog, nyenen yi chi gour bi la ni legaay num nungi sol mbuba bu bulo, mbahana bu ñuul ak tubeye bu bulo.

Li carax la, dalli jigeen la, carax bu sokola la mugii am lu netteh, mugii am lu bula, mugii am lu xonxu, mugii tégu ci kaw basañ, basañ bu xonxu mu am lu netteh.

Fii taabul moo fi teggu, taabul bu döömi taal, mu ngi am lu weex si suuf, mu ngi am lu weex si diggante, séétu muñg fa teggu, séétu mu ngi amee lu ñuul, am bu ndaw bu ñuul, am benen almoor, bu am tep tep, bunti weer muñ ci seen ganaaw, mu ngi am lu bulu am lu weex.

Lii nehggi arch la, aiiy nitt njung fa binda fofu nonu, njungy tiyeh lanteh, cii suff mungy am wehrre, wehrre bangy ameh lu wekh, mungy am lampah, lampah bii mungy ameh lu njull.

Fi gór mo fii taxaw mugèè jongateh mugii sol mbuba bu xonxu ak tubay bu xonxu mugii am lu ñuul. Am gór yu taxaw si ganaw , ndox mun sèèn ganaw.

Fee leke kaye la muge ameh toogu yu nuul yufa neka toogu be muge ameh lu sukola taabul mugfa tegu che kaw wer la se suuf lu sukola la marage be nugku painter bu weex muge am lampa ye che kaw muge am aye xoop taka taka che kaw corget.

Lii khibarr la, njenenti nitt njur neka fofu nonu, mungy am binda yu njull, binda yu wekh, binda yu honhu, ak binda bu lewet, mungy am lu nehteh.

Li heebar la, mungi am ñènt nit. Nungi am fofunoon binda yu ñuul, binda yu honku ak binda yu weeh ak lu vert mungi am fofunoon nètè tamit.

Fi yooni tali la mugii am tabla, tabla la bi mugii ameh nit fof non mugii sol lu wèèx, mugii am fof non lu xonxu, lu wèèx lu bula, wèèx, ak lu werta ay garap ñing fa taxaw ak ay tabull.

Ki gòor la, dafa wattu boppam bi, mungi am cikin. Ci ganaawam lu honku mung fa ak lu weeh, ak lu bulo. Mungi takka lu ñuul deff lu weeh ci kawam.

Fi jigéen mu fi tahaw, mungi tè ganaawam bi, mungi sol mbuba bu bulo, mungi am lu nètè, mungi defar boppam bi mèss, mu sol chenn, defar kanamam bi, mungi tahaw chi ganaaw rido, rido bu doomital.

Li jarro la jarro nopu bu weex la mungi si paket bi mungi am bindo bindo bu seww.

Lii xibaar la, mingi am juroom-nyaari nit, am binde yu weex, dayjoor, binde yu xonxu, ak binde yu nete, mu am yu yoolet tamin.

Li moto bu mag la, Moto ba ngi ameh lu weeh, am lu ñuul. Amna lun tekk chi kaw moto bi, lu bulo la nit mungi tahaw chi kaw fofunoon ay garab mung fa tahaw ak ay néeg nung ci ganaaw auto bi.

Fii jaayekaay yire la, mingi am ay yire nyungi aju si kaw, ay nit nyi ngi toog si kaw toogu, nyu nge jaay, ay toogu yu fa teggu.

Fi jangex kai la ay xale nyu fi neka gaay nyugi sol mbuba bu nete mongi am lu nuul si kaw baat bi jigeen mung si ganaw mongi sol mbuba bu wert ak lu nete mung si kaw fofu ak ay lu wellet.

Fii marceh la, aiiy nitt njur faii jaii, jeun mungy tehgu chi kaw taabul bii, mungy am malan bu nehteh, aiiy garab njung fa ak aiiy nehgg.

Fi lekkekaay la mu am geeg ci gannaaw ay garap nyung fa ay togu nyung fa tegu, togu bi eponge bu bulo mu am lu xonxo ak lu nete, togu bi mu am lu sokola.

Li heebar la, mungi am fukat naari nëtt. Mungi am binda yu ñuul, binda yu honku ak binda yu weeh. Mungi am lu nètè fofunoon ak bu vert.

Fi yuñ la.yun bi mu ngi am ai garap ak ai nyah mu ngi am tapla bu tahaw bu am binda nyu weex tabla bi si bopam bu weregg la.

Li kerr la mugi amm bunta bu nehteh mu amm ai werr, werr bu amm lu wheh mu amm ai pole, nyung fa tawal nyari pole ak ai garap.

Fii yoni talli la, ay motto nyung fa takhaw, motto yu week yu ñuul, ak dommi taal, mungi am palansur yufa aju ay keur nyungi tabax fofu noon, ay nit nyunge rom mbu, mungi am ay garap ak ay poll

Lii diiw la manam ci kanam bi lañko def pur refetal, mungi am binda yu weex, ak binda yu ñuul, mungi am fof lu neteh, cubeer bi bulo la, benna ci bopam sokolala mu tegu ci suuf kanam bi ñuul, mungi am lu weex.

Lii xibaar la mingi am juroom-benne nit, mu ngi am bind yu nyuul, bind yu weex, bind yu xonxu, mingi am fuf nun lu nete, ak bu yelet, mingi am fufu lu bula.

Li tabla la, tabla bi mungii ameh lu ñuul, mungii ameh lu netteh, mugii ameh lu wèèx. Nit mo fii bindé mungii sol mbubu bu bula, mbàxna bu ñuul ak bu wèèx mungii yekati loxom bi ci kaw, mungii am ay garab, garabi guy yu nèkka ci ganaw ay poli lamp.

Fi ay kër leen fi tabah, kër bi mungi am buntu bu bulo ak bu weeh. Bunta bu ñuul mungi am mungi am lampu fofunoon bu nètè. Ay garab bu gouyè nungi tahaw fofunoon, mungi am ay pool.

Li bindé kay la mun ci kalpèh, kalpèh bi mugii ameh bu wèèx ak bu ñuul ak lu xonxu mugii am paaka bu ño dogee Kay bu ndaw bu wèèx.

F tabla mofi neka tabla mongi am lu xonxo mongi am lu weex am lu nuul am lu bulu mongi am netali ach bu weex.

Fii yooni talli la, Otto mung fa taxaw, ay nit, ñung fa, otto bi mu ngi amee lu weex, mu ngi xoñxu, am lu ñuul, jigéen mu ngee dox foofu, sol lu nétté, neeg muñ fa taxaw ak ay nit.

Fi yooni tali la ay nit ñu fa nèkka taxaw, ñu ngee waja duga ci motto bi, moto ba ngi ameh lu bula, lu wèèx, lu netteh ak lu xonxu, ak lu ñuul, ay garabi guy ñing fa taxaw ak garabi koko.

Fi ay moto nyo fi tahaw, nungi am nèeg bun fa tabah, mungi am lu weeh, am lu ñuul, am lu vert. Nit mung fa tahaw. bunta bi bunti wënn la, bu ñuul la.

Fii dalla mufi tegu, dalla bu bulo mungi am lu xonxo, mungi am lu neteh, mungi tegu ci suuf, suuf bi nyung ko karo, karo bu dug dug.

Fi yooni tali ay moto nung fa rombu, nèeg mung fa tabahu. Nèeg bi mungi ameh lu vert ak lu weeh , mungi am taabla, taabla bu bulo, mungi am lu weeh, lu honku.

Fi jigeen mufi taxaw mungi sol mbasën bu ñuul, kalpe bu weex ak musoor bu ñuul mu def mess ci bopam bi, mu sol chain bu nete, ak lamm bu nete ak jarru bu nete, weeru ci gannaaw weer taxaw ci benna buntu bu weer.

Fii nitt mofi takhaw, mungy tiyeh jaangeh bu bleu, mungy am lu nehteh ak lu wekh, chi ganawam bii ohhpeh kaii mofa takhaw

Fee yoone talih la aye motou nugfa yahaw motou ye nuge jale aye neete nugfa aye neek muge tabaxu fofunon tabla mugfa muge ameh lu weex muge am lu xonxo muge am lu bulo.

Li xibaar la xibaar bangi ameh juroom nyaari nit ngi ameh nyu nyool benen xonxu benen weex ak yu nete ak mungi am lu weret

Li meew la packet ti meew la mungi am lu bulo, mungi am lu nete, mungi am lu weex , mungi am lu sokola .

Kii jigéen la, dafa sol yire cosaan, yiree baa ngi am lu weex ak lu xoñxu, mu ngi am lu nétté am lu weex, mu am lu werta, mu ngi am lu döömi taal tam, ay neeg ñu ngi taxaw si ganaawam, xalé mu ngi taxaw, si bóoram, ak garab yu werta.

Li nan la nyung ko defare ci oranse mungi tegu ci kaw taabul bu nete la, mungi am lu ñuul, am lu xonxo mungi am binda yu weex, yu ñuul taabul mungi teggu taabul bu sokola.